Supageetii, do nder kwali maaga ɓe do hasitira ɓe mai do nafa ha ɓandu do nder kwaliwa ɓokkoɓokko nonde supageetii mai bo do ndiyam koinii, kwali mai do jilli be baleejum be ɓokkoɓokko.

Ɗum ladde, ndaa koltaya ɗo we''iti, nda leɗɗe, nda Koseeje, leɗɗe man nonnde jargiina nda leggal pol hiite ɓe ɗo tokka dow laawol man.

Makaroni, goɗɗo ɗo jogi, ɗo ɗer leɗɗa. Ha ɗer nepre juɗe mako. Leiɗawa mai ɗanejum, ɓe ɓokko ɓokko, ɓe ɓoɗejum. Ɓe ɗo ɗefa makaroni mai ɓe nyama, fere hunɗe hastuggo ɗo nafa ha ɓanɗu.

Ɗo urdi kwaliwa ndiyam leddi, be danejum, be ɓokko ɓokko, be ndiyam koi, ɓeɗo naftira be urdi ɓeɗowata hakare ha ɓandu himɓe heɓa no urira.

Fulawa boko boko do nder sare, sare nyibande be bobji be do wada dum nder sare gam vo'ungo nder sare voda be do wada ha yonde sare heba vo’ita voda be do helnya be do laba dum.